<music> kama leya nune daal jokonjal

maxey jokanuun a njal maga dal wag mo ley
jokonjal
wala
daccord
<music> in way jokana a njal o rokan no poñ ne jeg na solo poñ ɗik ke ando na parce Zancier
<music> in way jokana njal fo we ŋoxit fop fo we saas njaw fayiwe jokana a njal <hesitation> bu baxa baax in way joka njal fogole ano ndaye de xilo xayo Jafas Fm a ref ndi no sax saxa koɗu mi it Zancier a jegan poñ ne a duk na a jegan solo parce que ɗetan po kino xu ref na rek ŋor ne ando na de fondemment ne andona nde nde malte <music> ka jeg solo no ku na roka oxu waro na dimle namao dimale it kan na waga no kawit no ku ta reok na an keke wax deg nak mixe ke oxe ke nima o jëflente ta ŋor yi a jik waam <music> mi it xati jik win ŋor o kiin jarent ki raam in xaƴa xeke ando na ŋor ne te jik wa xan ma bes leŋ dong al xano gar o fiya naa ke ando na <music> fi jal leŋ ne o fi kan in xaƴa xe ando nayega fiya ni gaam o ten im yoni fo ten xani fo feet ndax xare bes leŋ xani imaginer i ŋalis naga ne ale mbaan o ŋun ando na ne wwin we mbaaɗ tayo ŋalis <music> ne wine waa tayo te yit o kiin o waɗan to ke waɗona ba <hesitation> jege barke miñ ke xa ɓaya xe wo
xa a mukk
<music> xana kowin o fog ka ka miñ xa ɓayaxe wo raga soɓa miñe xa ɓayaxe wo roog ka lemon kam dekong ke dekonga nak xan lud nongo ten anda ka lema yo terme audite mais roog te ad wu auditer wiin we parce que o kiin ku wagona kawo xaadang ne roog xana audite ong <music> ke coɗo nga xa terem xa daqaxe coɗonga na kawito din ndax fi ida te paaxu wala ponu may ɗo fiya de konn oxu ref na daal roga denka ngaan ɗeet kene fika deen bu baax teyit o ɗeet ne o watan Zancier
<music> <hesitation> cheikh jokonjal Cheikh <hesitation> gidma fok jombas rek e gid mayo caɗuma xene xoyit na depuis babak <music> e aleɓan dingil tinu moom auditeur fidele auditeur na <music> xen loxa Jobas Fm <music> ndaa ruta xoxitna rek a jeg npo te njiriñ <music> nda wax deg wu jiguna <music> te ref xalis fa pulaka et puis sax ku jegona na xalisa ti xati
<hesitation> <hesitation> `
<music> ku jeguna te yoon teen ŋor
<hesitation> <hesitation> `
<music> wax deg paxer rigay maga ku jigona yoni tiro teen ŋor rek nari ro fi to xalis ka ref ke ando na sax ka yaq diine
<hesitation> <hesitation> `
<music> xalis
<hesitation> <hesitation> `
<music> anda o kawa ngaan to jegi ro teen ŋor naga <music> dejas que ca soit catolique ne wala Musulman ne
<hesitation> <hesitation> `
<music> dejas waxey yaqa <hesitation>
<music> kam ŋim ŋim newo a yaqa
wala ragal mu simit ma <music> fiya ngaan fiya ngeran rek alors waxey yaq ke wine ɗatale wo simit na te qet c' est trés rare o ge ram ko ga o jega ngaan
<hesitation> <hesitation> jegiro jot juli
<music> jegiro jot no ka mees jeguro jot no ti lakas <music> a ref ke ando al rek alu daal texo o fog neen nak wo xotu koyaleyaga waxey lora xoxof naxa xoxof <music> xaƴa kay ka waag u may ndo xa ngaan o waro moƴo fonko book dine nen refo na nda gaga c' est le contraire ko kawan jeg kiro jot ne ando na te mofit ka o tuda roog <music> wor wagiro gar soɓit kandik kiro o mbiñ mukk soɓ ma o yalum e mu soxla a nona xana feet a leye mi ley te kat o kiin o jegin bo pare o kina jeg yakaar ne wo a gar ngir a yakaar naga a o kawin bo pare a xoloŋ ne wagano ndax de <music> de lemongo ten o lemin xaƴbo fetak xaƴ bo kala feet xaƴ bo nike tem yaal maxa kaɗaka gata ta ge it fo wo o waag no ɗaxo xolaang paxeri kaga fiyo na <music> wax deg gaga refe a ɗat ke ga oxa a lama ngano ten ɗiki <hesitation> o war no wago waƴ ndiki fi ino o regan kaɗi gar kanaŋo gar kanaŋo gar kaga paxeer jega ta kon <music> ka ref ke ando na wax deg kam no puting in ɗeta de e xamal ta rek fog jobaas wax deg xu jeg na de tam yiif le ando na wara no ɓata in o ɓaatin rek ke li ma mene refe pour im waago <music> lambana refe pour im and im lembana mais ka jeg o ŋeñ na de owin an na de ten lema pour im lem nu o fog jobaas nete an no te waago parciper ode no cok njoktoor ne no 784972525
<music> njokonjal Zancier fogole rek ɓako ɗug norole ley lene no 784972525 4972525 in way lem tayo nak bu baaxa baax nak wa Niakhar <music> a xaƴ tayo xel ke ref na te émission njoktoor ne rawatina nak no rajo le Jobas FM parce que a jegan solo lool we Fatick <hesitation> in way lem tayo den a paaxa paax te yit Zancier anda o kino xu ref na rek o jangan tig <music> wara xalaat keke jang ma ma wara numo ɓek keke keke kaw ma ma waru rok foyit na watit kan ma anda o kinn ko ga mayo lo le ko ge a oxe o kaw ŋalis a yaqan a lerong o xiki keke anina yaqa ligeyi ran a ligey angan bilaay yaqe ran ne ŋalis a ɗom tina a waaɗ <music> me rokona bo jegin o kawin o yaqan no ay xa minute xa ɗaq wala xa seconde xa a xalis naga ligeyi no
mukk
te yit o kino xu ref na rek wara jom o jig ŋor bo nurona roka fata rokin fo ŋor ku narona wata o watin fo ŋor anda ŋor ka lemo ga a ŋor mu ɓeka nona fuux kiro mu wat nano na xano jeg maga gaci ŋor mu wat nano Zancier xano jeg maga gaci
waawaw
parce ŋorang watan nawo gaci gara na wo
wawaw
<music> jegan ŋor wo jega ke fopa soxla na ke fopa soxla na wo kawin parce que jegan ŋor o leŋ werang ngo ga it no ke ke ref na ŋor a <hesitation> ŋora xa ɗar <music> te kaga ka jeg solo teyit o kiin anda ka lemba yo o kiin o ne ngano o o jang na nangano ci an liɓ ko jangin kan nen liɓa waɗit kel ndax o feet o wagano waɗana xoxum ba wago lembu o kiin neke liɓ a waaɗ teel <music> mais bugan chaque jour p coxin liɓ andam seneen we fo njoufeen we nana nga liɓ ga content na yo wayenit nete nado rek terme lun ɓek na im jangin <hesitation> a ref ke ando na ka jeg solo Zancier parce que okino xu ref na rek wo <music> ñakiro we dim le ona no ke roga deki onga wo it wara an keke rogo dekan ngo ten xa ɓayaxe warona xa ɓek de ne waro genu a ken waxe warona genoox de a keen wa ndigilo mbanu xaƴona a keen wa laga rek o rok a keen wa lakasa le xeɓ an waxay gasana xoxof a kam to a taɓala ga gasona wo roka kaman wo rok nu xoxof <music> kon o kinoxu ref na wara an kaga a paxa paax teyit Zancier anda ka lema o kiin ku wagona waago jeg alalnu wagona wago nan dole nu wagona wago jig bes xana gar kaga fop xana lem raas
<music> wawaw
<music> xana yoqa
<music> dara
<music> ko jangit kel mbinof o ɓekel mbine andona de ref mbine ref na ndigil
hum <hesitation>
<music> te kaɗang xana leɓo bo fopa xaƴo gama xa lem kayo wo dong fo roog fo malaka
to kat o ga gen xaƴ kama
ey
<music> xalis naga ando na o xaƴ kama
ey
bo an ank nete nete kawit kel ram
iyo
kaw kaw nona ndax etaan
ey
kawa laga faax a fo faax e o an wena yoqa kam nede nara no fiya yo
<music> anda Zancier ka lema meme o kiin ka kawan xalis sax a kaw tin a kawa mosu a lal ta ciiñ a cawel a kawa parƴu bo o kino xe ref na cinjum xana yegin
yeg wala
xana jeg te cono parce que te xaƴi me ne kaw tina na faaxe kon cona naga ka nan jiga di a ɓak ga a Zancier o kino xu ref na o kawan xalis ɓek na me roga sim tina xe
fag ke
o xaƴi me o ka xano ro xana jeg de manaam sur <hesitation> xano jeg de ke ando na a ɓakal wo ndax wo xaƴi me ne xaƴi tanona me ndaxa mosa wala mose
wala
te ɓek win mayu nan nge nanga yo o waja tagoor ka lema yo ke de mbuga do alal ni den ndax te a faña feet ke ando na fele den a jeg ciiñ den te wag kira na faƴo
ande ka jeg wiin roog we nado na o jegin may ɗoxin o fiya fo wiin we o lemo fo den bala roga jangaŋ
xano xooy we mto nga xamal na den axa keke jeg anum neke im fi tan in fi tegi neke neke fi teganum fi tegin nana andim xani andim o feet comme ren roga jang ka xam a nuun wena yoqa meen fi it yo neke fi it yo nana lemit yo nene lemit yo nana nda feek ko refo ten maga fi iro ne warit na o naga do dodu an rek probleme ke ngaro probleme ke ngaro kaga nak musi ba naga mbaxeer ne naga kaga faaxe xalis nak vraiment o neew ndaxin lool o neew ndaxin toto lew te moƴ ndoxin fuuf te lewe kon lew ka ref ke ando na o kino xe ñama ngaan rek alors te rees kamum nda gu leweer na ruk ɓekanona fudole wo ala kuli ali fok rek te moso wat fok te woto wat fok te ref ke ando na fog jobas ka ref ke ando na rek ne lem tuma ne xatoor refe o an in refe wa moƴo an mais kan sotir la xa yiif ndax oxu nana na o wago ɓato in de a qalaat Cheikh Tidiane waaw
<music> jokonjal Zancier fogole na nan gilo xa jofas Fm 105.4 wago yono fo in no ɓako duŋ nuro le 784972525 4972525 meke no studio <music> iba gueye radio le jas noor na fo ndoka paƴora le kana no qal ne tase <music> nuun we no emission joktor ne a jeg solo lool wax deg nak no kemin na njok toor ta xani arefan ke ando na oxu ref na rek wara <music> no wago xaƴit xel meme o refa nga xa andona surtout <hesitation> Zancier <music> in njaanj ke parce ɗetan ino rira lo devin parce que ɗatan Zancier inde fa nonu xaye nam im waɗiɗ ka in ande gero nam waɗit ka wara andera nam o kiin waaɗta xa roko no ke an musiba a a riman ka in parce que ɗetag jeune mayu ka roka no ke ando na a leran den keke inana roka moso faaxe mais na xa juranunu de atim jigo eti jigo to o jigola ga ne ona jegan est ce que o jegole ne o jegit kan xana mos est ce que jega ngaan wago ñoow fo ten a ñowa mosu go ga a jeune ne ando na ka nga no jafole ten ka donin <hesitation> no aduna a jeka jeki a jik wine lema na jik ti fona jik teri na jik ti a soɓan a jigan a mosu yo a im xeɗanina roog rek a ciga laga yasam roog xup no degeranin a wago o ñananin rek sasam roga fi in a donin a ɓekan ke roga sim tina parce que ka jeg solo tetang o jig ke ando na roga coɗano tin me waranona ɓek ɓekino ma reɓ an re an ɗik roga wosong leŋ ne xaƴoŋ fo leŋ ne leŋ naga xaƴo nga nak ɗetan me wara nona ɓek <hesitation> waxey ɓekan mbiƴo mosu xan roga dan naak noŋ bo naga a jang ina soɓaŋ nak ko jangin pasaran o ɓekan me ando naye roog sim tiran roog ka setaan kaŋ dong
o fiya nak o fog a felan o foog andan o kiin yenisaay ko topa o ñisole wo bo fi ke adno na ka lem kayo ka lem kayo wo di un weke di ino ndax xaye ñisole wo refo no kun ref na parce que ɗatan o kawan ŋalis ko yona fo seytane parce que ɗetan
maak
ka ka ref ref ke ando na compliciter yo fo seytane ŋalis fo seytani warayo kaɗo oxu ref na waxey kaɗo o kendof
den ɗiki na yona
ka jig ne mooñte na te ɓekin kaw tana jegan ŋimo ɗuluñ rek xano mbos ɗu te mais jega nge o ŋim ŋim fo jom ana jom naga jegaten i leyu xatoor o jega ngiran kawa ngaan rek an kiro neno kawit kan kon fogole warano xaƴ to xel bu baxa baax in xelatiuna nuun rek nuun way no jofas Fm wago yono fo in 784972525 4972525 meke no studio Iba gueye no emission njoktor ne Zancier
ga a Cheikh tidiane jokonjal ga a meen ref na ñowole in xaye to xalis te ref ke ando na te ref tokane xane xu xene waaɗ ka rek xalis te ɓekong ta oxe ana baf xaliso ɓekoŋ o ba bo wane janga elewa xe ge ona ge xaliso ɓeku te bafo ram o jego la o jeg na te ref xalis nan ne rek kon foko jango e o janga ko waaɗ ka xalis ko waɗ ka o jeg to o jego le xalis xalis fe ref tokane kon jang andona wagop jang xalis teno jang ne andona no jang xalis teno te ref elewole te ref apprentie le menuisier ke ɗiko ɗik tout nu ando wago jangik mana tefarid ka rek waaɗ xalis waaɗ xalis na wagiɗ ka tig ke kon xalis ka ref ke ando na te ref xoox le a baɗale xoox le jegole rem o may ɗo naaak lool anda maya xalis ram naak lu jik wona jega xalis to jikoox naak mayu ñakiro xalis xalis daal a jegan me faax na xalis jegan me bon na xalis nak a ɓada le rek ref ke andona yaac no ɗom o waɗa ngaan bo jegin an meno ɓekan an neno fi tan nda o nara ngano waɗ tam o an ne o waaɗ tan o waɗole itam waxdeg a wara wago jega ɗat te ref ke ley ma xatoor rek a o buga ngano jeg nu ref na xano rok kama xano guɗik xano agressé ik xano jikook xoxof xano fi ik tig ke ando na wax deg <hesitation> xalis ne an e yaga ndax o maad ketan fo maadik no o jek te xalis bo jegit na kaga fop risque yo ɗomo paxero a xona nga o perte ta kaga maga rek comme xalis o nega ngano waɗo waɗ jeg tin ne lewit na jega ngan o an o fi in ne wara nona fi it
o ɗug noro le jogas Fm alo wa ano xene
<hesitation> Grand Latir ca va bien jam soom gid ma roga paax

merci grand aha

ide <hesitation>

trop trop trop

doyna waar de axa

axa merci

axa o leŋ

ey leyi de axa axa

xa

c' est ca axa

d'accord axa te mo woor de

ok

i de a woran kay

aminn aminn

amin aminn amin <hesitation> ndesaan <hesitation> aha <hesitation> c' est ca xa c' est ca de

te lewong dom

kaga koy axa axa oui c' est ca axa axa

merci beaucoup

xa njokonjal njokonjal njokonjal njokonjal grand jokonjal
contribution ne ten a mosa
axa axa
a mosan lool <hesitation> naga i soxla tino sax
c' est ca
parce que okino xu refna rek citoyen nu ref na wara jeg o ŋalat no ke sutout jeune parce que jamano keke de waru yo de waru yo jango kana nak <hesitation> de waru yo jang manaam de waru yo garad no dal
c' est ca
te yit ɗetan ne war no garatin to te ref o ŋor fo fula fo fayda no maak we ŋad ina me jaac we in faap we in parce deno o leŋ yaf e den no ŋor
ŋo wawaw
ŋoro ka jeg uno yo bata may fo din del fula fo jom fo fayda
c' est ca
xa ligeya yo a fiya nano qoox den qaɗiya yo fen ndax xare o leŋ soɓke den o yaf den o ŋadin ke ando na roog sim teran wal oxu ref na no dine newo sim teran kon kaga maak we in a jeg ino ma xaƴ no wala me xaƴ no bo i mbage na jango i mok no
c' est ca
parce que o mbogana na i mbogo paaxu
axa
i xangan im xaƴ na xa elewo paaxu i xaƴa paaxu i jango ponu detan ke i njang nayo mayu i njiger na yo kan xaƴa ken jeg na i jango ke o lakasa jeg na
c' est ca
kon kaga jamano ne ɗiki parce que ɗetan wiin yar ne a yarit nayo wiin we ne de eduquer tin da wiin we bo oxu ref na rek o refa nga refa nga o jeune meno rok ta an aduna ka foka tide ŋor ne fo jom ne fo fula ne wo non wa inndata lu ando xotaga ma xanu jeg te a jega ne rooga sim tina o jegit ka mais a ɗata laga xaƴano no ku refna ndoka yo nda x xari bugo jeg mais bugo jik rek bo ando nait bo o rok no ke ando na faaxe
faaxe
ka at kang musiba Zancier
faxeru xe Cheikh vraiment tige fog Jobas e njok ke njoktoor ni xani jaktel ne jegan solo a ref rek <hesitation> kam xalis ne kam ñowal xalis ne fo o ñowondole e gid mayo a paax e grand lene participer na Latir Faye Pojapev in xamal rafet ula neke ge lem na jegan solo lool a jega solo ando na o kino kiin rek ka war no bok a war no ñoow ta ram kat a jegalen lemit na e gaga ref ndigil te ref ke ŋalis ka meriter el salaire salaire meriter el salaire ram o ligel yan o ware o rafid o ŋool wax deg ka soɓ bala o ligeyan ka soɓ o bugin o andin o fi in o sogo ligey o an u jegona teen wo opin nda jegan we ando na ko gara rek o enranger el o roqo mbiñ a o raf da xam mayu o condel mayu mayu gaga ga ona o condel to soxlo of doye a xolange ka fi tino no warit na fi kiro ten ke warit na xotin kiro me war no xot kon nan naga ɓeku lembo a lemban ndigil salaire ka meriter el o xu bafit na o mbiñ bo dad no ke coɗonga no salaire anda xel ko o xeda ngan o jeg me mbeka nona nda o jeg tin neke rek enrangement of fala fala o jega ngano fonk kino mukk fongit kino kon fog jobaas a xamalta kene tige refe o an in kan bugo rek fogole fop wena nan gil wa in andu ne e ka ref ke ando na ten ñowa ten ten genit yo ram kat ka ref ke ando na te ref tokane ken kina lembo rek e lembiro xalis lemro tig ka kaɗa bo meke ndiko ndik fop ke ando na wago fi rek e xalis fene a qewax ndiki ko ga a xalis mayu wata kamane est ce que xalis gaga nen nga wata kama ne xat kano me war na xoto ta fi it kel ne ne warena fi it e moda de xalis kaga nan wata kama ne a waro ga no kiin kino xaga waran wago ɗet xalis ne kata mayan waro mo wago fi de ge im lem dege i fi de gana im lem de gana waye pour te xatil jumtax nen xewo lakas garin im paakax nin maga no xewo laga anda gaga faaxe paxeru gaga te ɓek xalis neno jeg tan dong o kaw tan o jega ngan te lewong fok rek o xotnin me wara nona xot o jega ngan nak lewerang fok rek xotin kino me waranona xotin te ref ge ando na vraiment ka warelu daɗ ka warelu daɗ xalis ka ref ke ando na den fo seytane de fogu yo de yona a kaɗa
de yona gara
de yona gara de fe a de yonga kon fok rek ga a oxu maynoox na o xu jeg na en generale wo xup me seytane ram kat nigan ku felonga o fi wala ku felonga o ley waxey fo seytni oxey runiang no ke ando na refe a ndat refe a ndat a fela ngaŋ o tak rewa jukafela ngaŋ o fiya naka sudul
feleer feleer na a roog
roog donc kaga itam wax deg <hesitation> refe a ndat kon oxu jig na dal fexeyi rek o xot nin me wara nona xotin o ;lem de ge warona lem o fi de ge waronea fi Cheikh Tidiane
jokonjal Zancier andam nak ke yokat na te waxtu ɓekate a may teyit im xalat na nuun rek no emission njoktoor ne meke no joafas Fm 105 point 4 a ref ke cokorke xani te ref nu kino wg kawan ŋalis na waga ñow foten fo ŋor fo sutura fo jom be ke roga sim tina de o moƴo mayo le o fi in parce que ndetan ñakiro we ware we wagona andona wara wagoo dimle a din ñakiro we ando na wara wago kat rokin ɗatale andona o xota nga de xana jego comme wo a jega accés mayu ke ando na ka ŋa an parce que wo leŋ ke ando na te ref o ñakole xano wey wañan ndax we dimle a we ando na waxey dimle a lakas wo kaga woy contribuer a de ando na te ref citoyen Sénégal ne lamda wara citoyen <hesitation> original ne ando na ka ref kam saxum parce que ka refo comme genre o jeune dynamique jeune patriote ne saxof parce que ndetan o gim o saxof ke ɓeki ku jigona wara no wago kawit wo saax nuun no dole ne kawon anda ko ga a Zancier yenisaay o ga o kiin roga denki in tuluuñ rek a kaw o ñowole te ñoow ta kam saax den fop ina nawa na yo ndax anando kene te fiya kam saaxe yenisas o ga o kino xa ando na ka kawa <hesitation> ke ando na jumtukaay ke ando na ka soxla an no
oui oui
mais ka xaƴan fo we saxle ande carrement owu soxla na te garo a jango kon anda waga a jega no a jega no ke ando we fiya nayo to roga tax
c' est vrai anda ka jeg ke andona cheikh <hesitation> ɓadal xalis ne xara wagu jeg ke ando na <hesitation> ka ɓek waga <hesitation> baɗan <hesitation> ɗom kate baɗan ɗom ke na den raam o kina jegan roga denk angan o ɗik roga denk angan o ɗik o jegin a o ɗeet te njuɓ saxof ken kat im fiya ngan ma xana faax nan njaƴ mayu rokano kama ne ligeyo anda xel yag o fiya ngan a ɓadan xalis na no paxeer jeg ke maga yaam o xu ligey na maga ko ligey dole ne wo ko raf del dole ne wo fi ino nak wo fo seytane foda wo fe jeg na bo pare we investir iro wo fo seytane foda Cheikh Tidiane
wa kon fogole njoba seck <hesitation> wago yoon fo in no 784972525 4972525 meke no studio Iba Gueye a ref coktor ke jeg na solo toqale xani nak nu nano nene a jeg ti teyit o kino xu ref na rek wo fe ando na jega o nduluñ rek to roga taxwa ɗet oxe ref <hesitation> yu ja toox na rek ñakiro oxe wagona dimle ñakiro oxe andon na a lerang o xeke ɓekano ti o ɓay xan roga fi neke jam xana fi in ga a kaɗaŋnewo berebu <hesitation> ndoka paƴora ke o ka nu ref na o waago ɓek ma ɓayo lewo parce que ɗeet bo ɗeet nak kene xemba kene fika paaxu ma deyka imaginer i Zancier o gar jeg ke ando nate o jeg poste de sante case de sante xaƴna o dermole wo
aha
no xare no taxar no ke ando na o kin awa jëfëndiko rin pour o jeg o wod imaginer i kaga ken roga refida kang
vraiment o gasa ngas saax le ando na jege maga a ngas fof ka ñako fofi
xa
imaginer i kaga
oui oui
a poŋoyo ke ando na wara wago fi amga
tabax
tabax o fi in to roga tax imaginer i kaga yo o njiriñ anda wo ko lema ne xalis meno ɓekaɓe ka sax wala jang <hesitation> ba <hesitation> compte bancaire ne o soɗa de ke jegona ru garona o yiiw o soɓ
oui oui
o jegxano jeg xana xana raf dong me xana raf dong mana
wawaw
parce que ɗetan kaga narona fi a ka xup kam ka xup ko maya
walay ke ando na ren feto fi ɓano fi ke xup na kaga
c' est vrai: ne lem tona o fi a ngan te ref te ngistal
e
o fi in te ref ke ando na xolan wono
e
o fi in sax wano feto o leŋ yeg ke
e
alors gaga ref paax ke
kaga roog ka rabid kango ten ka roga rafid kango ten ci saasi xana raf dong ke ando na ten ref aduna meke wiin we ande wo de waxey fiya paaxu te roog ka ley oxu fina paaxu e te raf del paaxu <music> teyit ete lemel ga a me o fina paxu Zancier ka leɓel
baña lem
<music> parce que anda yo ye o xeke fiyan paaxu
<music> paxeer paxeer
paxer sax oxu fina ka leɓel
wawaw
ɗetan regle nu ga ona jegan exeption <music> weke ka fiyan paaxu jegan wena fiya paaxu a jegna wena kaw tayo ŋalis a kawa paaxu mais jegan we andona ka ka kawan a kawa ponu kon andam Zancier waxtu ne wadida xana rek im xaƴong o tagatoox fogo Jobaas <hesitation> jokonjal Cheikh te re meke njoktor ne na njobas Fm 105 point 4 <hesitation> njastor na fo a ndoka paƴora le et gid mayo fop sim nayo vraiment malade ke in we njirna roga fi de mbafor no jam a we cabi farna a ciiy tam roga fi te wat a ngar fo cabot ke den we ref na kam magole kam kam gejan raga fi te jega fo jam we refna toka ne kam avion roga fi de njega fo jam sim nayo Chef du village Aly Ba Monsieur le ministre maire Aline sarr sim nayo sous prefet Oumou jamnaka sim nayo commandant ba